Denk yun defare xanx, ñaari denk yun defare xanx, xanx yi ngi am kuluur bu sungu ci bikk, seen ganaaw mi ngi am tabax bunj pintur, pentur bu weex

Ay bagaa su to cornuku ak bagaa ci lekkant yi sa bagaa ci raxa sekaay amna ay bute amna ay pot kubeer yu kank ay kubeer yu werta pot yu weex am bindy wert bind yu nyul.

Bopa bung leta letti cosaan leti cosaani nu ko raw ak wun def ko ay dagg dagg wàcce ko ci ndongi def kepp ko kepp bu neteh.

neeg bu mag neegi dalal gan neeg bi am na ñetti o toogu yu kulooru sumk ci bukke ñu daf taabal ci dikk bi lal ak moket bi mu nga am koloor werta ak weex mu am tele am ñaare palanteer yu am rido bu werta ak weex

Yoon wala tali bu bari nit, ñi di dem ñi gi dëpp amna ay góur am ay jigéen. Jigéen ña ngi xenu ñi mbuus ni pool ñi góur ni ñi ngi ngëpp ñaari mbuus tela ngëm saak ñi sol laxoy gudd semis nga sol laxo bu gàtt bu orance, paa bi ci gëna fës nga sol koppata bu weex.

Taabal buñ def ci biir waañ, taabali lekkukaay, taabal bi mungi am ñeenti toogu, ñu lal ci morso bu weex, tek ci digg bi benne pot bu am ay xob, waañ wi mungi am ay komot, ak ay kaas, am lamp, am rido bu weex.

Tabla yéebaane. tabla yéebaane bu am culóor bu ñuul, am lu weeh am lu nete am benn nataalu góor ñu ci bindi, bindi yu ñuul.

Palaasu seetekaay deret wala mayekaay deret, jigéen ji seet deret ji mu ngi sol lu bule, ak mbaxana mu weex, musoor, musoor gu ñuul, kiñiy seetal mu ngi sol yere bu ñuul ci biir, tegsi bu am lu weex ak lu ñuul ci kawam, mu kaalawoo kaala gu ñuul, ay nit ñi ngi taxaw ci gënnaawam kune ngi def liggéeyam

Masinu qeexukaay, ca mëg ñu njàkk ñe hoon, ñun ko defare na xanx, amna ay ponu, ci gannawam mingi am tabax, masin bi mingi am pax ak bante bu guddu.

Ay bagaasu liggéey katu kuran, Mu ngi am kuloor bu honko. ñaar foson la, am na bu gàtt , am ñaar cet. am bu guddu am benn cet. cet yi nag mi ngi am kuloor bu ñuul ci digg bi am kuloor bu ñuul am bindi yu weeh.

Bohll bu njui yehkue lekue pur bum gawah sedue, bohll bii mungy am couleur bu vertue, cii lokhor yii mungy am couleur bu nehteh, njung kor tek cii kaw taabul, cii ganawam mungy am tabakh, tabakh bungh peinturreh peintur bu wekh.

Foto buñ bindi sira, sira tur la waaye ci koteh sira ñëng ci daf benn màndarga bi wane cancer. kheeh cancer, caner nak feebar la. sira nun ko budd ci digg bi wërale ko rodd yu ngi ko wërale mu ngi am kulóor bu weeh.

Ñeenti góor ak benn jigéen yu tahaw, jigéen gi nekk ci digg bi mu ndopp raaya Gambi. Raaya bi mungi am kuluur bu honku, bu weeh, bu bulo ak bu verte.

Palaa ci jaaykaay leka ay leka yu sew lekki yi ñyun ci paket yi nyun ci ay mbuus lekki nak amna kuluur yu xonxu amna u weex amna yu bulu ñu binda ci binda yu bokkut kuluur amna werte amna netex mogi xonxu.

Jaru loxo bu am benna tombú bu rey ci kaw, jaru loxo bi mugii am kulor bu netteh. Jaru bi nak ñing ko tek ci kaw kulor bu wèèx.

Pot bu def naan bu sedd duh, pot bi mu ngi am koloor bu doomu taal. m Mu am ñyaaru gaynde nu bind ko bindi bula. Bindu yi mu tudd kommando di naan buy yokk doole.

cartong wlekk yi sew bi tudd maltesas mu ngi def ay sokola ci biir karton gi nag ci boppam ci kaw mu ngi am kuloor bu xonxo

Sio bu diggu doom, magut lool waaye tuutu wut lool. Mungi am culóor bu bula baxa, am loxo am cobeer nin ko dëpp taaj ko.

Kaytu jàng kaay, kaytu jang kaay bu am ay nitaalu ay ndongo daara, am na xala yu góor amna yu jigéen, ñi ñu ngi sol mbubu yu xonxu, ñuy sol yu bumsi bumsii bukki, ñi yu nete, ñi weex, mu am binde yu weex ak yu ñuul.

tank buñ bàndaas teko ci kaw lal lal bi mu nga am darabbu am lu bula ak rëd yu weex tank bi ñu ko bàndaas tàllal ko ci diggi lal bi

Ay ndongo dara yi tóóg di jang, sèèn jangaleh Kai taxaw sèèn kanam di jigeen sol róbbu. Xalèh ndongo dara yi ñi ngi kalawu ñi kalawuñ, ñi def kala yu wèèx ñi lèttu.

Haleh bu gigain di ndongo daara, di dokh di dem ngëp saagam, mu ngi sol lu nehteh ak tubey bu bleu, mu sooru kaala bu weex, ci kanamam am autor taxi buneh chi kanamam am lu nehteh ak lu njull.

Rayeh bu am kulor bu xonxu, wèèx, werta, bula am ñuul si pegga bi ak netteh. Rayeh bi mugeh taxaw wal reewu South Africa.

Buntu géej wala tafes. Ay jigéen di haar gaal ñi ñungi yoreh so, ñi ay paañ. boo hoolè di nga jis ay gaal yu teer ba pareh. Ñi ñung ci biir ndoh mi, ni ñung ci biti ndoh mi. Ay picci ñu ngi naaw tiim ndoxh mi.

Sunguf buñ def ci ay paket sunguf bi nag mu ngi ame kulooru sunguf ci bukki ñu bind ci kuloor bu nete ak weex ci bind yi mu ngi wax senamoon paoda paket bi mu ngi weex.

Ay mësin yuñ tegg, mësin yuñuy seeteh wër gu yaram wala wàllum jàngoro. Mësin ya ngi am colór unuul ak weeh.

Lu menni panket ñu def ko ci paket, paket bi mu ngi am culoor bu verte. Ñu bindi ci kaw sweet potatoe suwel ñung ko defare patas wala pompiteer.

Oto bu ñuul mu ngi tahaw am ci kanam bindi yu weeh. AM ci kanawam etas yu am eskale mu am kuloor bu doomu taal.

Haley bu jigeen bu sol rob bu honku, ñu ko lonkal morso bu weeh mu ngi menik ki bokk ci jongante ñi gna jongoma ci réew mi.

Raaya réewu Malaysia, raaya bi am na kuluur bu xonxo, weex, ci koñ bi mu am kuluur bu bula, ñu rëdd ci weer ak jante ñu defka ci kuluur bu nete.

Ay bindi yu ñi ham sëb nu bindi fi def ci benn rëdd bu wër, rëdd du bi menni weer. bo hoolè bindi bi mu ngi wah yonna forex beareur.

Ay perë wala ay capsul yuñ tekk ñu nekk ci senni paket. Am koloor yu bari te bokkun, amna bu am bula, am vert, am nete ak bulo, ak bula kese, am bu am oranc ak neeham sub.

Poto jëkar ak jabar. Jëkkër ba ngi sol haftaan bu bulo, dall yu ñuu. Jabar ja ngi sol robb bu bulo, ngëb kalpeh bu nete, mungi def teg bi ñuul. Ñu tahaw ci boori bunt bu am kolooru sungsu bukki.

Bant bu ñuul wala lu menni bant bu ñuul am ci catli ay cimbir cimbir bu nooy moo am kuloor bu sungu ci bukki bant bi ci boppam mana am koloor bu ñuul ni bind ci bind bu weex.

Kaytu xibaar, kaytu xibaar bu am ay poto, ay goor, jigéen, mbalit, ak ooto, mbalit bi nag ñu ko làkk, ooto bi mu ngi weex, taxaw ci ganaaw mbalit bi, ñu binde ci binde yu xonxu, këytu xebaar bi mungi tudd de standard.

Outo bundaaw bu bula, bu taxaw ci buntu kër. Outo bi ci gannaaw nun ci bind bindu yu ñuul. Bindu ko ci kaw kuluur bu weex. Mungi am ay lamp ci gannaaw lamp yu xonxo, nyarri xale ndongo daara nin ci kanam outo bi.

Daale takk, daale takk bu am culur bu weex, ak werta, daale bi nyun ci binde, binde yu weex.

Lettu cosaan yuñ capp ci ndoŋ bi let yi nak dañ ko lëtt ba pare ñaw ko ni ñaw ko def ko ay wërale wërale ñaw càpp ko ci ndoŋ bi.

Yon wala tali ci guddi autoyange dem yi ñu nge làxqa wala di jàllar beko bo xoole di nga seen janeeru lamp ato nga seen auto buy dem joxe gannamu am kluur bu weex biy làxqa autobundawla.

Lekka bu tudu ñeleengi sangxal, ñeleengi sangxal bin sóós mafeh, mafeh bi am na yapu, am an kanni am na patat ak karot, ñi dèf ko ci palat bu wèèx.

Nataalu kanamu golo. Golo bi mu ngi ree, hulli bët yi, firi nopp yi. Golo bi ñuñ ko def ci kulooru bu sung ci bukki. Ci gannaawoom ñun ko def kulooru ñeeham sub.

Ay binde yuoñ wërale, binde wee ci digg bi mu ngi am jante, waye jante bi kuloor bu xonko lañ ko def, ci gannaaw yépp mungi am kuloor bu weex, li gëna fas ci binde yi ñu ko binde binde bu xonxu, ñu binde ci PDOIS.

Packet bu kulooru sung su bukki am cubeer bu ñuul, ci ron ñuŋ ci def kuloor bu ñuul, ñi bindi ci poro konsill. Li pudaru ndoh la lur defar kanam.

Ñaw kat bu lal di dagg di natt, mugii dagg lu xonxu tek ko si kaw lu ñuul. Mugii am buntu si ganaw wam buntu bu suguf si bukki. Ñaw kaw bi mugii sol mbubu bu werta, wééko buum yi mi natteh sol ay lonet.

Kaytu jangukaay bu klooru gñeexam sëp. Nun ci bindi bindi yu weex ñu def ci lu menni baaraam. Kaytu jàngukaay bi ñum ci bind ICT.

Jaaru nopp ñaaru jaaru nopp yuñ takg jaaru bi dafa am lang-lang bi mu ngi menn dafa am pax ci digg bi mo am wiis.

Jaru loxo wala jaru baram, jaru bi mugii am kulor bu netteh. Jaru bi si kaw mugii am lu melni tombú. Tombú bi nak ami bindé ñing ci bindé.

Sag bu wèèx bu am loxo bu guddu ñi taysi lu ñuul, sag bi nak sag bu ndaw la rayut. Ñing ko tek ci kaw karton, karton bi si biir dafa wèèx si ganaw mu ñuul.

Bàkku daara, wala bàkku jàng. Jàng bu tudd Gambia college. Bàkk bi nag dafa am ay bindi yu ñuul, ñu bindi ko ci kawa lu weeh ci digg bi am lu bula ñu tekk këyitu jàng ci digg lu bula le mu am lo honko ak lu verta.

Ay guur ak jigéen yuy tox ci wàll karangi réew mit. Nyingi sol yere yu bula sol mbaxana yu nuun benn ci ñoom mingi sol mbaxana bu bula. Kenn ci ñomit mingi sol yëre bu sung ci bukke.

Paketu garab wala per bu nyexam sob ñu bede ci bede yu weex mu am ci suuf koloor bu weex ñu ko ngëpp ci gannaawam mu ngi am ay keyit yuñ teklante ak masin bu nekk ci gannaawam.

Kaw yoon wala tali oto ya ngi daw yii di dem yii di dëpp. Taxi mu ngay dem am kuloor bu nete ak vert. oto bu ñuul mu ngi ñëw taali ay lampam.

Ay doom pur lekk mu ngi nikk ab càbb. Doomi dañu taxlante. Doomi nat boo ko lekkee dafa forox mu ngi tiddu seeris.

Dalli jigeen, dalli jigeen yu guddu muy dalli kóket. Dalli yi mugii am ay buum si kanam baci ganaw. Mugii am kulor ru sun'ngufi bukki

Teereh jàngukaay, teereh bi mungi am kuloor bu honko, kuloor bu honku len ko kulooreh mu am ay bindi yu nette ci kawam ak bindi yu weeh. Teereh bi nak nung ci bindi christian book of why.

Këytu xibaar buyi wone ay nataali guur. Guur gi ci gëna fos ngi sor mbaxana wala koppatop bu buloo, sol xaftaan bu buloo, ci booram ñum ci binduyu xonxo, këytu xibaar bi ci boppam u ngi tuddu da standard.

Ay binde yu fës, tek ci ay rëdd, rëdd bula, werta ak xonxu, bula la bi mu ngi am tombu si kawam, werta am tombu si kawam, xonxu bi nakanuun, binde yu ñuul yi amna binde bu bula, bu nè ci ronam

Ay ndongo daara yu def kaala yu weex, taxaw seen kanam di seen jàngalakat, sol mbubu bu weex, ci gannaawam mu nga am ay binde yu weex, ay dese naari nit, ay dese teere, ak kolor yu nete ci ganaawam ak bule.

Ay xale yu ndaw goor ak jigeen ñiy dox ci wàllum tàggat yaram xale yi ñingi sol bula baxa ak tube yu ñuul seeni jàngalakat ñingi sol bula bu ñor ni dax ci gannaaw desin bu weex ak bindu yu weex benn xale bi mu ngëppe ben cupe bina amna kuluur bu weex bula ak xoŋku.

Kuy ji ay gaañcax ci suufsi, mu ngi jàllar bu suufsi bam nooy, mu ngiy jiy ay gañcaxam. Suuf si mu ngi am kuloor bu sungu ci bukke. kiij ji yaangi gis loxo mi mu ngiy bës ci suufsi di taxawal ay gaañcax.

Ku ngëpp saak wala lemelni mbuus gi nun ci bindi yu bula bindi yu bula. Yi nak nun ci def benn màndarga bu bula bind bu weex. Ci kawam di ko ngëpp mu ngi sol tubey tubey bu bula.

Mbubbu chuub, mbubbu chosaan mbubbu bu góor mëna sol, jigéen mëna nako sol. mbubbu bi ñuul la, honko ak weeh. wañi yu weeh ñung ko daf ci baat bi ak ci poos bi ci suufu mbubbu bi.

Keytu xibaar bi tudd de standard mu ngir fosal ay nataalitu ci gëna fos ñaari góur la kenn kangi sol mbaxana ak weer ngëpp mikoro di wax kenenkangi sol weer ci booram ñun ci bind bindu yo xonko.

Ay loxo jigeen, ki mu ngi defaral ki ay wexam, mu ngi tàllal kële ngëb lu melni bant ngëb di xoos ay wexam

Tabla yéébane buñ pentir, pentir bu wèèx . Bindi si bindi yu ñuul yu ponkal ak bindi yu bula yu xawa ndaw. Bindi si ay nomba telephone.

ay bagaasi liggéey yi kaay yiy dimbale nit ci liggéey am bum gëna yomb gëna gaaw lu ci demee ni liggéey bu menni tabax bagaa ci ñu ngi am coloor yu nete ak nu nyul ñuñ ci bind bind yu nete ci kaw

Ay ndawi góor yi jonante ci wàllum tàggat yaram, taggat yaram bunj de wooye cuppe, kenne ki mingi sol mbubu bu werta am loxo yu weex, sol tubey bu gart bu weex ak kawaas yu weex, dalla yu weex ak xonxu, kenne ki sol yire bu ñuul, mbubu bu ñuul ak tube bu ñuul, ak daale yu nete.

Paket tu garab bu weeh am bindi yu ñuul, am rëdd bu honku ci suuf ak rëdd bu bulo mu am foto yio.

Rayeh bu am kulor bu xonxu, bu werta ak bu wèèx. Rayeh bi mugeh taxaw wal reewu buñ nan Madagaskar. Rayeh Madagaskar mó am xonxu, werta ak wèèx.

Raaya bu am kolor bu xanku weex ak bulu raaya bi mu nga taxawal réewu Nederland raaya Nederland.

Jigéen bu lettu lettu yu sew. Letu yi nung ko haji, haji ñetti paqar. Jigéen bi mëngi sol mbub seddeh bu nete. Jigéen bi dafa hees.

Ndox mu rafet muñ tabaxal palase ci boppam pur ku bëgg fioxlu wala ku bëgg sango ci ëru tangoor ndox nak ñaari ndox la muge jàakaar leek ndoxam géej ge sen coloor yage bula timko de asamaan su bula.

xonk weex ble weex werta mooy raaye gambi nyu bindi ko ci rëdd yu wër ci digg bi am jen ak gaal ak bindi yu ménni ceen ci xonk bi ñun ci bindi gambia ports ci werta bi ñon ci bind authority

waañ waññu jamono ji mu am cloor yu weex ak i sungsu bukke waññu nak bari na bagaas am na mësini foot am na mësini fuur amna mësini wàll am na mësin buy tangal amna tam fridge am na palaas yi ngay deeñ ci bagaas yi waañ

Ay jaaru wiis, yu nete ak sungu ci bukki, jaaru yi mu ngi am ñeenti koñ, ñeenti koñ bune am na lu melni per, jaaru yi jaaru yu rafat la.

Mësil watukaay mësin bi mu ngi nuul am kulor bu weex ci pegg yi am ay bind yu weex mësin bi nakk mësin bu ndawla.

Teere na saraan, nu tere bu am ñyarru koloor sungi ci bukki ak weex, ñu bind ci bindy sungi ci bukki bind yu bula ak bind yu xonko. Teere bi mënge wax wala di seytu wàllum dëkkuwaay ak dëkkin.

Ay ndaw yu góor ak yu jigeen, sol mbubu yu werta, ak tibey yi bokkut kuloor, bula, doomutaal, ñuul ak yu demennoon, ñi sol ay mbaxana, ñi musuur, ñu taxal ci buntu dii di nataalu.

Ndongu daara yu jegain sol roubu roubu bu bulo am lu weex ci baat bi ci loxo bi ak ci ndigg li gàddoo sagg loxo yi am lu ñuul ak lu singam ci ganawam ay ndongu daara ñëng ci ganawam ak tabaxu daara ji.

Ñetti toog yu honku ñu ransala leen, toog yu ci kaw moo honku ci suuf dafa melni dafa doomu taal. Ci ganaawam mëngi am taabl bu mag, taabl bu mag bi ñun ci tekk kubeer.

Ay ndongo daara yu ndaw di jàng, toog ci seen biir daara gi. Seen jàngalekat bangi taxaw ci kanam. Sol mbubb bu xonxu, tubey bu bula, dall bu nuul am lu weex . Ndonga daara yi nak , ñi, ñu ngi sol imbubu yu weex, ñiy sol mbubu yu werta. Waaye ñepp ñu ngi took di xool kiy jàngale.

teere ci teere nasaraan yi teere bi mu ngi am këy ju weex ñu bind bind yu ñu ci kawam am luñu bind rëdrëdeko mu bule menni ab cux teere bi nak ñum ci bind adisional mathematiks

Ndaw su jigeen su lettu mees yu sungu si bukki, leti yi ñu liisal ko, yi ñu lett ko bayyi ko noon, mu joxe ganaaw di wone ay letam mu ngi sol mbubbu bu weex.

Ay bagaas ci lëggéeyi kaay yuñu ransaley. bagaas ci lëggéeyyi kaay yi kuy lëggéey ci tabax mën na koy sohla, wala kuy lëggéey ci wàllum kuran, wala kuy lëggéey ci wàllum dàgg bant, wala sax kuy bënn. Bagaas ci amna kuloor yu bokkul, amna nete, ñuul, bulo, vert, weeh ak yi bari.

Ay dale koket, dale koket bu sungu ci bukki, wala sokolaa, dàle yi ñu ko tekk ci kaw kartong, dale yi dafa am keppu ci pegg bi, mu gudd torop

Ndaw su jigeen su sol róbbu bu xonxu jaxasoo ak kulor bu sun'ngufi bukki . Ndaw si jigeen si mugii taxaw di muuñ.

Natti ndaw yu jigeen yib taxaw solu luy wone ne ñiy dañ doon joŋante ci wàllum ko gëna jongomo ñam ñatti yépp kune ñuŋ la defal luy wone ci sa bopp bi ne yaw yaa gañe ki gëna gañe wala ci jël ndam li moo gëna guddule liñ ko tegal ci boppam bi.

Tabax bu yanji, nu pentuur ko, pentuuru kulooru sungu ci bukki ak ñuul, ci kanamam am ay garab koko ak garab yi sew sewaan yi refetal dëkkuwaay, ci kanam tabax gi num fa taxawal oto.